ashibiti puuni ka niraba dondoya bi dola gɛro nim zuɣu gɛro nim maa bɛd shiit maa nyɛla peepul so ʒila nimaani n kana ni o ti kaai bara bari maa bi niŋɔ la ogisijin ka o zaŋ bini n pili o nyee o malila zabiri indiyɛn n nyɛ o o liiga maa nyɛla liiga sabinli mini zaɣ ʒiɛ

Saaf afirika tinkpan shɛli n bɔŋɔ ka paɣa so ʒi sɔŋ zuɣu ka zaŋ gbaŋ n zaŋ niŋ o shee ni o nyɔɣu ni ka paɣa so gba ʒi sɔŋ zuɣu ka yɛ liiga pink ka zaŋ yari niŋ o nyingoli zuɣu dabba maa zaa zaŋ la gbaŋ n zaŋ niŋ bi pɛto nima ka so.

bihi n-ʒi ʒi binyɛra ka chani bɛ chandi ka shɛba mi zaya bi' so zala mɔri duu shee ka Cheche ʒe o nyaaga ka mɔri lan be cheche maa shee ka dari beni ka bɛ biri kawana ni maa ni tiŋa maa mi mali la mɔri bi' bihi ka bihi ayi gba zaya so gba zaa ku zami n-kuli lihiri niriba ayi shɛba.